Keke nyotugo ɗo joɗi ha shago mai, korowal ɗo joɗi ha gefe, fanka darugo ɗo dari. Ɓeɗo nyota kare be mai, ɓeɗo waɗa zubi kare ngam sana'a.

Ɓingel, ɗo borni kare jangol mako, oɗo paɗi paɗe, o ɗo wati soks, oɗo lowi suwit ha hunduko mako, o ɗo mura.

Debbo ɗo ɓorni kare mako be ɓingel o ɗo rufiti gasa mako oɗo fauniti ha babal lamar, ɓingel ɗo nyamna mo kek ngam sewo.

Saare nƴiɓinga, nda get nastugo nde. Ɓe ɗo nasta waala, ngam siwtare. Nda fulawaaji ɗo aawi haa sera mai.

Nyamɗu ɗo joɗi nɗer tire. Be ɗiyam pewɗam. Be jareteɗam. Be chokaliji ɗiɗi ha gefe, be kofiji ɗidi. Ɗ joɗi ha ɗow tebul. Be remot tivi. Ngam nyamugo, ngam yarugo, ngam ittugo velo.

Fulawa: Ɓeɗo awa fulawa haa sare, haa ofisji, haa babal siwtare gam vo'ina babal. Ɓeɗo yarna ɗum on bo ngam ta ɗum yora.

Nyiri laawinga be hako baskoje ɗo joɗi hader tasa ngam nyamuki, ɗo itta velo ngam nanuki belɗum.

Jug ji ɗiɗi, be petel be kofi ji guda nai ɗo joɗi nder tire. Ɓe ɗo wata gaari, ɓe ɗo wata ndiyam hala ta feewa.

Kayan marmari ɓe ɗo wayla ha nder taso, ɓeɗo yara ngam velnugo hundugo, ngam ittugo suno, ɗo ɓedda ndiyam ha ɓandu.

Leggal tattasey, ɗo aawi haa nder buhu, ɓe ɗo yarna, ngam heɓugo tattasey, ngam pawne.

Jamdi ɗo ɓari sudu ha dou varanda, nda bokati guda ɗiɗi ha sera mai, be baf be ndiyam nder mai.

Leeso ɗo ve’’iti ha nder sudu, be katifa be durowa ha gefe mai be diresin miro, leeso ɓe ɗo vo’’itago ngam ɓe wala do mai ngam ɓe siuta.

Debbo loti gasa mako, o mori ka. O ɗo turni hore mako ngam paune, ngam ɓeddugo vooɗenga, ngam talla.

Debbo ɗo dari, o ɗo ɓorni kare mako, o ɗo wati sarka, o ɗo wati yeri, ngam paune, ngam talla.

Sharka be yeri do jooɗi ha nde leeda maajum ngam sana’a ngam faunu go reuɓe ngam ɓeddina debbo voɗugo.

Fulawaji, ɗo awi, ɗo vo’ina babal gam sana’a, ɓe ɗo awa ha ofisji ha hotel ji.

Deftere do jogi ha jude be do janga ,gam jangirde gam tarihi bedo vinda be do sora.

Goɗɗo ɗo dari ɓorni karemu o ɗo paɗi paɗe, o ɗo jogi waya ha juɗe mako ha babal siwtare, himbeji ɗo ha gefe mako lowi uniform nda koromje ɓeɗo fauniɗi ngam paune, ngam biki, ngam murna.

Sarka ha nder koli juɗe ɓe ɓeɗo wata ha dande hala paune, ɗo ɓeddina ɗebbo voɗenga.

Ko fiji guda ɗiɗi ɗo joɗi, ɓeɗo wata ndiyam hander mai yara, ɓeɗo lowa ti, ɓeɗo yarira gari, ɓeɗo yarira kosam.

Sabulu yiwugo. Ɗo nɗer kwali majum. Ɗo nɗer shago. Be ɗo yiwira bemai. Ɗo itta ɗotti banɗu. Ɗo urna banɗu.

Kare ɗo ɓorni ɗo wati zubi ngam surega, ngam paune, ngam sana’a, ngam talla.

Debbo ɓorni kaare, paɗi paɗee haɓɓi gele, oɗo dilla, ngam surugo ɓandu maako ngam paune.

Lekki, ɗo jooɗi, ɓe ɗo soora ha kemis, ɓe ɗo soora ha asibiti. Ɗo nyawnda, ɗo velna hunduko.

Goɗɗo ɗo dilla haa dow lawol, o ɗo ɓorni kare mako kolo ash, o ɗo lowi jungo mako haa der jiba, o ɗo paɗi paɗe mako, o ɗo dilla be hakkilel-hakkilel.

Ɓikkon makaranta borni kare timmungo be do dari, goto maɓɓe ɗo jogi laspika ɗo volira be mai.

kofi do jodi hado pilet be chokali ha gefe mai, be do yarira gari, be do yarira ti, bedo yara ndiyam, be do yarira kosam, be do lowa jus ha nder mai siga firij

Pledji tati ɗo joɗi ɓe ɗo wata womajji ha dou me ngam yarugo nyamdu, ɓe ɗo he’a furut ha dou man ngam nyamugo.

Payandeeji ɗo sili haa babal sorugo maaje, ɓe ɗo defira nyiiri, ɓe ɗo harnira gaari .Ndaa debbo ɗo jooɗi haa gefe may.

Cincin ɗo nder nyebbam, ɗo sa’a, ɓeɗo waɗa be fulawa be bakin pawda be yis, ɓeɗo nyama hala velo ɓe nanugo belɗum.

Mbaggu ɗo joɗi, ɓe ɗo naftira ha fiyugo mbaggu wakkati bangal, wakkati seyo hebuki bingel, ngam sana’a.

Get ɓe pentiga be kolo balejum, ɓe ɗo wata ha sare ngam maɓɓa sare, ɓeɗo maɓɓitina mota sala.

Defteji ɗo shili ɓeɗo wara soda ngam jangirde, ngam famugo deftere mai ko ko janginta. Ɓeɗo jangina nde.

Himbeji ɗo dari, ɓedo borni kare maɓɓe ɓeɗo wati hulaji maɓɓe, da goto ɗo wati darogal gite gam paune, gam seyo, da fulawaji do awi habawo maɓɓe.

Makilewa ɗo joɗi nder plate, nda goɗɗo ɗo mema be juɗe ɓe ɗo nyama, ɓeɗo waɗa ha ɓangal ngam sana'a.

Pukaraɓe ji ɗo joɗi ha nder aji ha dow benchi, woɓɓe ɓe waɗi ponishin maɓɓe ɓe ɗo bamti juɗe ha dow, ngam jangirde, ngam ekutuggo bindi.

Kondo silugo ha kishin, ɓeɗo ɓila manda domai, ɓeɗo wata magi, ɓeɗo siga filas hado mai, ɓeɗo sora.

Yonnde saare, nda dammugal nastugo saare maiy, nda himɓe ɗiɗi ɗo waali haa dubbe leggal, haa yonnde saare may.

Babal durugo dabbaji, nda gortugal guda ɗiɗi ɗo dari, nda bosaru ha caka mai, nda ha gefe mai ɗon taya be galon ɗo joɗi ha gefe mai.

Ɓingel ɗo mori gaasa maako, o ɗo haɓɓi ka rufiti. O ɗo maɓɓi gite maako. O ɗo ɓorni kare ngam paune, ngam talla.

Debbo ɗo ɓorni kare, oɗo suddi gele mako, oɗo takki lalle ha juɗe mako, o ɗo wati sarqa ha dande be jawe hajungo, ɓeɗo wata kare ngam paune be surenga.

Debbo ɗo mori hore mako, oɗo pakika, oɗo wati yari ha noppi mako, gam paune gam talla.

Himbeji ɗo dari ha babal fijirde, gam fijuki bol, gam seyo, gam dimbuki ɓandu.

Kare nyootinga ɗo ɓili haa caago ɓe ɗo ɓorna ngam sureenga, ngam sana’a ,ngam talla.

Debbo mori gaasa hore mako o haɓɓika be roba bulet o rufitika ha ɓawo ngam voɗenga ngam talla oɗo jooɗi ha dou korowal.

Jungo ɗo jogi nyebbam kanunfari. Ɓeɗo naftira be nyebbam kanunfari ha gaasa. Ka ɗo vo'itina gaasa, ɗo ɓalwina gaasa, ɗo diggitina gaasa sosai.

Saare, nda dambugal nastugo, ngam saalugo, ngam walugo, ngam maɓɓugo sare, nda dottiji ɗo rufi ha yonde mai.

Sinbot do takki ngam dasa hakkilo himɓe famtina himɓe ko ɓe waɗata ɓe wara ɓe ekkita.

Koromje ɗo joɗi ha babal fiyugo maje be filo ha domai, ɓeɗo joɗa ngam nanugo belɗum ɓeɗo sora ɓeɗo siga ha palo ngam vo’itina babal.

Gaasa, ɓe ɗo sili ha nder shaago, kolo daban-daban, ɓe ɗo moorira be mai ngam vo’ungo ɓii-Aadamaajo, be ɓeddugo gaasa.

Brosh guda tati manga gotel be pep-poton ɗiɗi ha yeso mai be makilin ɗo dari ha gefe. Ɓeɗo naftira brosh ngam woggugo nyi'e, ɗo laɓɓina nyi'e, ɗo itta dotti nyi'e, ɗo ɓedda satugo nyi'e.

Ɓutanɗu ha legal mai ɓe ɗo ɗefa nyama ɓe ɗo wula nyama ɓe ɗo yorna yora warta kurori ɓe lawa niri be mai.

Debbo ɓorni kare, o ɗo jooɗi haa dow korowal, o ɗo takki lalle. O ɗo jogi waya haa junngo maako ,o ɗo waati sarka haa daande maako,o ɗo takki dayis.

Debbo ɗo muri gasa mako gam talla, gam paune, ɗo ɓoddina debbo vo ɗe nga.

Sayinbotwa ɗo dari zane bulokji ɗo dow may ,ngam holluki himɓe ko ɓe waɗata haa babal may. Geneeji ɗo fuɗi haa les may, ɓe ɗo waɗa bulokji totton.

Sinbot r gam famtina himɓe gam sana’a da himbeji ɗo dari ha gefe mai be kekena ɓe.

Ɓingel ɗo mori gasa mako o wuji ka nyebbam kaɗo delkita ngam paune, ngam talla.

Ɓingel ɗo dari, ɗo ɓorni kare maako, oɗo faɗɗi paɗe, oɗo jala, nda mota haa gefe mako ɗo dari hala paune, ngam surega, ngam seyo.

Himɓe do nder kombuwal, be do laa nya nder ndiyam, gam yahugo babal fere, gam nangugo liddi, gam sana’a.

Waya ɗo jooɗi, ɓe ɗo waɗiira kol, ɓe ɗo waɗira geem, ɓe ɗo tuura sako, ɓe ɗo sorra ngam sana’a.

Fulawaji do awi ha lambu. Be do yarna hala yorugo, ngam paune, ngam chede. Nda mota do dari ha gefe man.

Himɓe ɗo jooɗi haa babal fijugo bol ,gooto ɗo dari ngam nicaaɗi, ngam fijirde, ngam ɓeddugo njamu haa ɓanndu.

Bano ɗiga ha laɗɗe, ɗo joɗi gam irtugo gaska gam irugo hunɗe ɗa silipas kosgal gotal ɗo joɗi ha komɓi mai.

Sukaabe ɗiɗi ɗo dari ha babal fijirde, gooto ɗo ɓamti bol ha kosɗe maako ngam fijirde ngam dimbuki ɓandu.

Derekejo, ɗo dari. O ɗo suri ɓandu maako. O ɗo paɗi paɗe, ngam maɓɓugo ɓandu, ngam paune.

Lekki ɗo joɗi ha kwali ma ki, ki ɗo nyauda, ɓe ɗo sora ha asibiti, ha kemisji ngam sana’a.

Ndaabowol, ɗo haɓɓi hader mayo, ngam nangugo liɗɗi, ngam nyamugo, gam wadugo sana’a.

Kebul ɗo waali ,ɓed ɗo ɗisa haa dekoda, ɓe ɗo ɗisa haa tiivi ,ngam laarugo fim ,ngam laarugo niwus, ɗo wadda hooto.

Dambugal sare gam salugo himbe, gam mabbugo sare, gam beddina sare vodenga.

Fulawaji ɗo awi ha sera sare ngam paune. Ɗo vo’ina babal ngam talla. Ɓeɗo yarna ɗum hala ta yora.

Oldi daande be yeri ɗo ɓili ha babal majum. Ɓeɗo wata ngam paune, ɓeɗo sora ha shago ngam sana'a.

Sarkaji be yeriji ɗo sili hababal sorugo maje. Ɓe ɗo wata ngam pawne, ngam talla. Ɗo ɓeddina debbo voɗe nga.

Urdiji ɗo jeri hashago majum, ɗo itta kacceli ɓandu, ɗo urna ɓandu ɓe ɗo sora ngam sana’a.

Leso ɗo jodi ha babal wadugo mei ɓe ɗo wata katifa ɓe ɗo wala ɓe ɗo ɗana ngam nanugo ɓeldum ngam siwtare ngam nisaaɗi.